Hakko Mekiskote olompike heewisama- Abbebe Biqilihu ledo ha’rinohu Maammo Woldehu qeele Itophiyaho sayikki maaraatoonete culka haa’ri Hakko Mekiskote olompike heewisama-.

Kuni haamata mannanna gamba yee uure noo mannati insa alibannino babaxitino sagale leelitano tini sagaleno bifadona dancha sagale ikase bunxeemo?

Ga'labbote agarano ayee baserano marte leelittano keere agarittara mannu cancamano base isinni insa difafano gobbate daafira jawu dargi noonsa kuri qodhanora.

muronna laalo yinanni wote toogoota timaatime lendannaatinso laalote yinanniti timaatimetewiinni baxxitannote? tini bura timaatime rainsikki intiro mayii qarra afidhino ?

Konne darg leelano addi addi seesi uduunichi loosamino gari leelishanori lowo biinfille leelishanno hakiini saenno isi leelanno basera minamino mini lowo horo afirinno

kageeshsha geeshshi Ilaalu Ilaalu geeshshi kageeshsha abbi roommoti qarrasi malanni sagale adha rosunni badheegge keeshsheenna gattoonkena kaa le e ballo !

Kawiichi leelanonkewi misile leelishani moonke misile rosaano roso rose fulte minira hadhara baandeeru seera agarte bandeera dirise hadhara uuritino rosanooti.

Kuni lowohu kalqete olompikete ejjeettichi bisu gawajjo noosiha nafano ikke digaana olate heewora beeqqe babbaxxino baraarsha adhino Kuni lowohu kalqete.

Isiliminu ama'no harunsano daga duuchu seeri noonsa wole ama'no harunsanowi baddanonsahu isi giddoni kuni lekka xaxi'ne ofolline sagadate gari nafa mittoho.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? mannu maa loosanni afamanno?

jawa sagale qishi'nanni yannara horonsi'nanni uduunnicho ikkitinoti tini, maasoowete yine woshshinannite. tenne maasoowe loosanno manni usuru mine heereeti roore yanna .

Kalaqamu bushshu hoshooshama yineemmohu mannu mittoreno assik- kinni umisi kalaqamunni ikkannoho Kalaqamu bushshu hoshooshama yineemmohu mannu mittoreno assik- kinni umisi.

Loonseemmo Loossinanni techo umo qaali suudu woroonni noo qaali suudda deerrinni noore xaadinse qaalla nabbawate xadissine qaalla nabbabbe Loonseemmo Loossinanni.

Danchate daqiiqa fidalete aantenni woroommo qaalla gara Qaallannita Borqaallate Fiche ikkanna hooga borqaallate giddo noonsa Loonseemmo fiche hansanni buunxo Danchate.

Kuni rosu mini giddo rosano rossanni noo kifile ikkitanna rosisancho rosiissanni xa'mitanna rosaano anga kaysanni no gedena rosisanchote mule kolishu saled no gede leellanno.

Kuni laneemmohu kaayiini qaaqullu rosi mine ikkanna Konni rosi mini waalchira lame missile loonsooniha ikkanna qoleno Konni walchchi albaani doogo haranni noohu lamu manni no insano meyaatenna labaaho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? baatto mamichite? minne mayiinni minnoonni? naffara noori maatti? gateenni badhee May leelanno?

Fooliishshote Guulcho Budu Godo le Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne fooliishsho rosi gedensaanni Addi addita budu godo le kultanno Fooliishshote Guulcho Budu.

Kuri laneemmo manni badala albaanni wodhe uurre nooha ikkana mittu manchchi kaayiini angga amsde nooha ikkanana tenne baserano duuchchu manni afamanno

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maa nabawanni nooikka kowiicho mannu maa uddiranni nooikka egenshshiishu fulinoha nabbawanni nooika

afi ra hooga hooge afi re sammi yii coyi ri bashsho woroonni aleenni garunni loosansa uytnoonni dawaro gara ha runsitanni aane noo garinni taashshinsa ikkasenna hoogase aane noo garinni la inanni.

Hattono minu giddonna ollaanke jaddo abbannoricho hoolatenninna ikkado qorowo assatenni umonkenna wolootano jaddotenni gargaratenna gatisate balaxote qorowo assineemmo Hattono minu.

Kone kamela babtitino hodishaho horonisinani ikana Kone kamela rore yanara mana dariguni hodishu uyitani lelitano Kuni kamelino horono anohu lanibunit

Itophiyu Malaatu Afii Roso Konninni kainohunni, dhibbaho, jawanna shota jaddora, reewote hattono miinjunna dagoomu qarrira reqecci yaanno Itophiyu Malaatu Afii Roso Konninni kainohunni, dhibbaho, jawanna.

dubbu saadanna mini saada giddo gaamantannori giddo mitte roo"ete iseno waye giddo heedhannote geeshshaseno jawate noo bayeechino waye gama ikkasiiti

kuni quchumi addinta heerate ikko gangalatate biifinohonna injinoho. konnira lowo manni tenne kincho boncce biifinsoonni hawulte hunda baxxino garinni gangalttanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Machu misile mayi maxxaffi aanna kayiinse woroonnisi?

mannu duuchu dani looso loosannohu giddo beettu jawa roottote yinannita waanna duchare worate horonsi'nannita kiirose jawa ikkitinota duhe haranni no yaate

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kuni kaartu maa leellishshannoho

Nabbawate Albiidi Huwato Addi addi mitiimma noonsa heedhuro kaa linsa daqiiqa Looseemmo lowo geeshsha danchu garinni nabbamboommo Nabbawate Albiidi Huwato.

Meya beetto woyi seennu woyi meentu woyi amuwu kone daye uminsa danancho biifisirano baseti tini wombare ofollanote ku"u kayinni umoho lunke umo loosi'naniho.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori saattunni loosamino uduunnichooti. kuni uduunnichi ayi horoonsirannoho? aannonke horono maa labbanno'ne?

tini aksum hawulte yaamantannota ikkitanna afantannohuno tigirete qoqqowi giddo ikkanna iseno lowo xagge giddose amaddinnote. ubbe hiqaqantinorno babaxino korkatinni ikkanna, alba Xaliyanu adhite gobansa hadhinota qolsiinsonni. tini hawulte albi etiyophiwu egenamminni loosantinnohurat.

Fooliishsho sasete gid- worroonni rosiishshuwa tenne xadooshshu hayyo loosu aana hosiisate kaa’litannonke Fooliishsho sasete gid- worroonni rosiishshuwa tenne xadooshshu hayyo.

Konne ikkino daafo, konni xawishshi bitimira qummi assininte gede tenne malaatta babbaxxitinonna horo uyi- tanno akatta garunninna hasiisanno akatinni horoonsi’ra sokka rahotenni sayisatenna sumuu yaate ha’rinshora lowo kaa’lo noote.

kayinni lame lame Co imma Gafa ikkitine mimmiti nera huuro ne naggi assitine nabbabbe kayinni lame kayinni lame lame Co.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaameelaho kuni kaameelino hodhishshaho lowo horo aannoho.

tee basera beettu dhoqqi-dhoqqe gulufe alba ale hige ha'ranni nooha ikkanna, doogono lowo geeshsha seedate, tenne doogo iima mitu manni kawa mitu ka'a hige ha'ranni noohu no.

Anfummonte gede ninke Itophiyu qansooti mimmito kaa’late budi noonkereeti Anfummonte gede ninke Itophiyu qansooti mimmito kaa’late budi noonkereeti Anfummonte gede.

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yineemmohu mitte gobba giddo heerannohu wogi afamannohu babbaxxino gari kalaqi woyi qooxeessi heerara dandaanno yine hendeemmo

Kuni la'neemohu qaqqi alba hige hanni nooha ikkanna konni qaaqqi ka'aanni hige galanni mini nooha ikkanna kawaanni higge no haqqicho su'mi maati?

Kuri misilete leelani noonkeri biifadu mini biifadu dargunna hoowe lowonta xashi yite biifanoti hoowete gidooni leeltani noonke yaate kurino roore anga badiyete afamano.

Konninnino sao, bushshu hoshooshama lolahunni bushsha haa’re ratenni kalaqamanno duunamino bushshinni lagga, xashshuwanna wolu wayi batinye xeisanno, konne maxaafa la”a dandeemmo?

Kuri roosano mirimaru yoyi labratorete yinaniha kifilera roso asitay woyi mukera asitayi noota la'nemo qoleno insa kiiro haamata ikinota buunxemo

Wedellu ganbba yee addi addi dadda'lo dadda'lanni leelanno daddalu manchi beetira addi addi horo aano anno horonno manchu umosino ikko maatesi woyeese heerate lowo horo aano

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuri sidaamu meenti mayra mitto dana mayra uddirinoikka

Kuni hawassi taabori illalla ikkanno, koni illalli aanira lowo mani magano maga'nate hattono huucirate yana baala fullano kuni ilaalli aana la'neemo manchino guluphe magano huuciranni no

Qummishsha Rosaano, aleenni noota seekkitine Lollonga: daalasu aanani kaaroni hocci yaano Qaalu giddo noo la’ini? ha’runsitini? qaagiissitannonketi ayeeti? hasiissannonke? Fushshitini?

Xa tenne missile aana worroonniri la'niro leellishshanni noori ninkera agatto tu'ne maanxi'ne wodhinannita hincilaallaamu uduunninni loonsoonnita babbaxxino kuulinni loonse babbaxxitino borro borreessinoonni gujuujje leellishshanno.

Kuni goba saada woyi goba gaxigalawa hige gamamanoha ikana isi su'mino daguncho yine woshinaniha ikana isino sagal'anohu maala ikinota bunxeeno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? borro tini uyiittanno xawishshi maati?

Itophiyu Malaatu Afii Roso albaanni Badheenni Assoote Itophiyu Malaatu Afii Roso albaanni Badheenni Assoote Itophiyu Malaatu Afii Roso albaanni Badheenni.

konne bayicho muronna laalote giddo gamantannoti su'maseno burtukaanete yinannita ikkitanna, tini burtukaaneno faayya gede le'inota ikkitanna, mite uulla no mite haqqichote iima no.

Xaphoomunni, kaa’lamanna mimmito irkisa lowo diri budenke ikkansara budu kaa’lamate uurrinshuwanke calla ikkitukkinni maammaashshu- wankeno leellishshanno Xaphoomunni, kaa’lamanna mimmito irkisa.

Kuni mati yinumoha ikiro batirete yinaniha ikitana iseno kincho woreena loosanote qoleno horose mati yiinumoro cabichishirate woyi xawisrate horo uyiitano

Kuri mittu danita rosu uddano udidhinno qaaqqulli rosano ikkitanna kuri jajjabbu manni kayinni insa da"attara dagginnore ayirradda qoqqowu gashshanoti kuri giddono mittu Desta Ledamot.

Maxaafu dadhamiha ikkiro nafa qorowotenni amadisiisa hasiissanno Maxaafu dadhamiha ikkiro nafa qorowotenni amadisiisa hasiissanno Maxaafu dadhamiha ikkiro nafa qorowotenni amadisiisa.

hawasi quchumi giddo babbaxxitino qixaawo shiqqanno yannara budu uduunne uddiratenni ayimasi leellishanno garinni gamba yee sirbunni ikko addi addi qixxawonni hagiidhanno gambosheeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Seennu Kuni ayii seenetti? maa loosanni nooreetti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Matti kunni usurre woroonnihu? hiitto bayiichcho heeranno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Sharu woroonni hige noohu maatti kunni?

Abbebe nugusichuwayin- baraarsinoonnisi kaameela oofanni hee’reenna kaameelu jaddo iillitusi Abbebe nugusichuwayin- baraarsinoonnisi kaameela oofanni hee’reenna kaameelu jaddo iillitusi Abbebe nugusichuwayin-.

Kowicho lainanniwa no urrinshi giddo Adawu agarano hedhanno base woy bayicho ikkanna, gobankerano kuni keerunna ga'labote biiro urrinshi duuchawa afamanno. konni urrinshinni afi'neemmo ka'lo woy horo maati?

Isayyo Borreessa Biddissa Konni woroonni shiqino giraafete qiniishshi giddo umi barra shiqqino niwaaweta qara hedo xaphi assite fanu dargira borreessi.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kunni mayi horonsiraho? anasi noo borro mayitawote? alesinni noo borro mayitawote?

Duumo xaalla saaqe no yanno sidaamu togo malaata lairo gordu iima base tini horo waajishshanote ikkite kashilo taino gari kalaqote gadeti.

Lowo baara widiidi woxi eessate wolqa hee’rasi Lowo baara widiidi woxi eessate wolqa hee’rasi Lowo baara widiidi woxi eessate wolqa.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? tinni daga mayi Barra xaade ikkitinno garaatti?

Daganna maate dagate yaa mitte gobba giddo heerannoha kiironsa jawa ikkino manna dagate yineemmo maate kayinni mittu mini giddo calla heedhannoreeti

Musiliime waajule udidhe diru diruni uurite umonsa heeshi yite alahi maganitani afantano gede tene misilera seekine buunxe la`noomo uaate yineemo.

Kuri misilete aana noorqi gido mitu leelanoricqhi mancqhu siito amade doogoteq alba worqo hige harani noota albaani hige qole mitu lekka tuge haranino.

Babbaxxino mannu horoonsi’ranno darguwara geerraho, godowinni noohura, bisu aana musso noohura hasiissannote Babbaxxino mannu horoonsi’ranno darguwara geerraho, godowinni noohura, bisu aana musso.

ko bayichi addintanni biifado ikkitino dargubba giddo mitto ikikitanna, hooweno lowontanni biiffannote lowo ishini nafa leellannowi dino, hattono giddose faayyulle haqqe kayinsoonniti nooha ikkanno.

Misilete aana duuchurichi leelano koni duuchurichi gido leelanorich wayi gidi hodhisha waa mananna adawu agaraano leeltano yaate manu mitu ofole no.

Kuri lelitanori balinuku fariso woye siriba dukinise horonsinani uduwati kuri udunuwano umi uminsa babtitino horo uyitaniore ikitana mitu angate godolinaniret.

Abayi gidibera lowo mani heshonisa sayise iyi tin oat ikkitana gadawanitinoki yanara Ethiopiuni kuni wayi babatino busha hare harinihunni gipitete mani horonsiranohu gatino

Konne darga afamanno woy leelanno addi addi seesu uduuni loosaminohu mayiiniit isi aana buurooni addi addi qalamete dani aano horo maati

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Niwaawe Nabbawa Biddissa kkII AMAlA AMAlkI ArrA Tenne lamalara shiqqinota hasaawu niwaawe ranketenni, xawadu garinni huuro gotti assitine nabbabbe Rosiishsha.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mine noori maati minu uullaydo maa lawanno saaxine lawannori maati

Kone misilete aana leelano mine bunu mine yine su`minaniha ikanna buna angani mine sagale sagalinani mine ado angani mine yine woshinani.

osu fullahaano xiinxallo leellishshanno garinni mitte gobbara lopho abbitanno yine hendanni doogga ilama rossanno gede jawaachisha meyaa beetto rosiisa gibirinnu looso qajeelshunni irkisa ikkitara dandiitanno.

Wogate uduun nubba qixxeessinannisi garinni nafa mitte dagaha gobbase giddo kala qantino egennonna biinfille xawissanno miinjuwaati, aante noori giddo hiittenneeti?

Kuri lament seenni haanjanna baxissanno baattora uurritewuri mitte hawashu uddano udidhino. mitte kayin sidaamu budu udunne udidhe illete manantsire wodhitinno.

Tini leleitanoti tataino udunuwa haatono udirate halalite bainore ajinishe udirate horonisinannite qoleno sufanohu woyi kone looso losanohu harena agadiho manati

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, konni rosi gedensaanni Kaa’amate dana Itophiyu malaatu afiinni kultinanni Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, konni.

Kameeui giddosi addi addi horo afirinno afirinno horono babbaxinore manchu wolqqara aleeni higinore haare harate hakiininno saenno hendooniwa rahe mare iilate lowo horo aanno

Bushshu giddo heedhannore mu’rote lophora hasiissannore sase shiilla kulle Bushshu giddo heedhannore mu’rote lophora hasiissannore sase shiilla kulle Bushshu giddo.

Kuni lekkate wodhinanore ikkana Kuni kaayiini labaa beeti calla wodhanota ikkanna Konni danino lame ikkanna dansino kolisshona duumoho Kone kaayiini goguni loonssani

Kuni leellannohu agattote dani giddo mitto ikkanna roore woyite biira yine woshshinanni konni biirihuno su'misi habesha biira yaamamannoha ikkanna tona settu diri worihu agara difajinoyiho.

hashshi yannara gordoho arrishsho e"enna noo xawaabba tunsara mare duu'minoha anfanninna dubbunna haqqe noowa albaanni hige caabbichu shiwo no yaate

Jajjabu keere haa’ranni gobbaanni Mitturichira, mittu manchira woy manchora taxxi yaannohu mayraati? Mannu mimmitu hedo xaadanno Lawishsha yannara maa assa hasiissannonsa?

Tini layinki dirim rosaano ikkase leelishanmo insano rosu mine siccu amanyoote ayirise woyi sicco gidisiisate woyi dirisatte dirante nootta heda dandinanni

Tenne misileraa laate wonalomarchii matti yiniroo wonbaree noo hattino manchuu bettira hooro uyittanota ekittana kolleno makiyatto aganni noota sinne sukkare hattono mankuu noota wodanchomma

Mu’rotenni xagga loosa huro abbitannota huwata hanafa noo xagisi’rate sayinse lophora umise qoodi nooseti afantinote Mu’rotenni xagga loosa huro abbitannota.

tini beetto angasera amaddinoti timatimete boco ikkanna ma assitanni woy kuni ma xawisano yinummoro timatime albaho riqqiniro woy intiro albu biifadonna ka"ate baxissannoha ikkanno.

Rosiishsha Lame Niwaawete garinni aante noo xa’mubbara gari dawaro dooratenni Itophi- malaatu afiinni qolle Rosiishsha Lame Niwaawete garinni aante noo.

Minu ama kayinni maxaafu giddonni shaafeeta qansanni waasa qishshe la anni ha runsitanno gede assinsa qixxeessidhanno Minu ama kayinni Minu.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Koatte tinni mayi wodhannotte? Danna hiittotte?

Dorote burbuxxo buuro iibbado ado ereeronna kifilera gaamantannori vaytaamine woluno kuri lawannoreeti Dorote burbuxxo buuro iibbado ado ereeronna kifilera gaamantannori.

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichooti yineemmohu galleemmo minenna babbaxxitino biirora horonsi'neemmo uduunnicho baalanka gamba assine mininna biirote uduunnicho yineemmo

tini ortodokisete ama'nora maga'note mine ikkanna kuni maga'note min lowo geeshsa biifinsenna seesinse loonsonniho. iimasino alenni qolle masiqala woronni woroonni guranna qinitenni etiyophiwu cicco suntonni.

Mannu angate ogimmanni loossanokkiri horo dino goowaho usudhinanni diiga, mine biinfileho suxinannitta qaaqquleho angate budakku ittanokki gede worannitta kuri baallanka gamba assine angate ogimani loonse shiqqinshonni.

Kuni laneemmohu gonxxani daalasa ikkanna konne daalasa loosinnohu manchcho ikkana konne daalasa loonsoonnihuno xaaulunni ikkanna qaccete noohu kaayiini qaaqullu daalasaati

hasiisanno garinni kaa linsa nabbawankera albaanni sa u yannara nabbambe sa nummo hasiisanno garinni kaa linsa nabbawankera albaanni sa u.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? mine konne mayiinni togo assinne minoonni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? borro mayi daafirra kulittanno? isenno mayiira borreessinoonni?

Tini fooqete tene fooqe aana manu babaxino dani dadalinni dada'late mitu umisinni hattono wolu kayini manaho ashikare loosanni heera dandano

MInu babbaxotinno saada heerate lowo horo aano hakiini saenno minu aano horo addi addi maate ganbba yite miimitinsa ledo hasaabanno base ikkasi kulanno

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaanni misillate aanne xa’minoonni xa’muwara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye, limmo hanafansara albaanni meyaate gari malawanno?

Hattono, rosiisa yaanno malaati rosiisaancho yaanno ogimmate woshshinanni su’miwa soorramanno yannara malaate leellinshanni gari rosiisa yaannoha kaimu malaate leellishatenni lamente”b” woy angu- wanni guda.

Kunni duunichi biirotenna mine horoonsi'nanni uduunnichooti. Horosino ba'anonna hiiqamanno uduune mareekirateeti. Konne uduune loonsannihu haqunninna siwiilunniiti. Konne uduune loonsannihu angate ogimmanninna maashineteeti.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sidaamu dagahu geeru huluuqa waanna eara daanni noohu leelanni noo yaatte

Yite heddannonna garaho togo yaate yitanno garinni chaartete shaete wortara dandiitanno Yite heddannonna garaho togo yaate yitanno garinni chaartete shaete.

Mannaho irko assittanni babbaxxitino garinni somante uurritino halanyotuwinni sae gaamote uurrinshati nyala tanatanote uurrinsha yaamantano su'mase ise horo bande anfe harunsanna miilla ikka noonke.

Kuni mannich coyiranina hasawani noota la'nemo woyi huwantemo isino angasira birrete yinaniha boro boresirate horonsinemota angasira amade noota la'a dandineemo?

Manchu kuni albiidi itiyophiyu xaphoomu gashshaancho su'masi Haayile maariyaam Dessaaleny yinanni manchooti. Kuni manchi Itiyophiya gashshi yannara mannu giwamanni qarriseenna gashshoote umisi agurino.

Kunni muuziiqu uduunni mineeti. Konne mine leelanohu muuziiqu uduunni gitaarete. Tenne gitaare loonsannihu angate ogimanninna haqu maashinenniiti. Horoseno faarsinnanni woyetenna sirba sirbinnanni woyite horoonsi'nanni.

Tinni maate itophiyu udirate danna leelishano tenne maate kiiro shooleho. Udidhino uduunni danna waajoho. Qaaquulu ama angate worqete cuu'icho wodhite no.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori gashshaanotenna annuwaho kuri gashshaano su'manssa afootto? loosinsa maati? insa mamii mannaati?

tini murotenna laalote tini muro mannaho lowo horo afidhino qolleno laalcho ise aaninni adhineemmo xa tini leeltanni nooti misilete aana bunu gumaatinna laalote yinanni.

Kuni babaxino xaga ikase bunxana qoleno tene xaga aanohu nootana owante yinaninna afina'ni darga ikasi xawino garini nootana buuxa dandinemo?

Kuri mereero dadillu, adhammete, diru ayyaanira hattono babbaxxino ma’note seerira uddi’nannireeti Kuri mereero dadillu, adhammete, diru ayyaanira hattono babbaxxino ma’note.

Olantote kaambe giddo Abbebe assanni keeshshino rosiisi’ran- heewora ille tugge ha’runsanni keeshshino qansichimmasi Swiidine ikkino qajeelsiisaanchi Kumu roorrichi Oni Niskaanen Abbebe dandoo huwatasinni wolootu ledo karsame qajeelanno gede assisi.

Abbebe Biqilihu heewonni higanni hee’reennanni gusichiwiinni tonnu roorrichimma uyinisi Abbebe Biqilihu heewonni higanni hee’reennanni gusichiwiinni tonnu roorrichimma uyinisi Abbebe Biqilihu.

Ila fafise ilate shoolericho hawa dihasiissanno akimete amaale adha, addi addi xagga horonsi’ra, mageeshshi ooso illanniro muranna mamoote illanniro anfe qixxaawa.

Kaa’lama mayyaate? Ayeti ikka? Dusha keere galtini? ooso rosu mininni daggu? Loosoho fullohu heellakkonna billawa waa’linohu minira dayhu gedensaanni hayishshi’re uddi’re biife mine ofollanno Qumuce Soommita keere galitto?

Borreessate Bude: Ittisunna Taxxeessu Malaatta Biddissa Woroonni shiqqino coy fooliishsho giddo lawishshu garinni ittisunna taxxeessu malaati hasiissannowa worte so’ro taashshite dafitarikkira borreessi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? dikkotte gudummaallira hanni mayiinna mayi noo?

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile sagalete diramino mannaati.

Xagga qixxeessinanni garinninna xagisanno ogeessinni ka’ne nna yineenna egennantanno Xagga qixxeessinanni garinninna xagisanno ogeessinni ka’ne nna yineenna egennantanno Xagga qixxeessinanni.

Dadhinoonni afoo mittu rosi gede rosiisa hedo soori’rate dandoo bowirsitanno Dadhinoonni afoo mittu rosi gede rosiisa hedo soori’rate dandoo bowirsitanno.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Nabbawa hiittoonni roseemmo yaahura Dawaro shotate ti’maa’mannohura Meessihano ikko wolu dafitara Hakkiinni hananfe maxaaffa fanfana Maxaaffate mine ha’ra rosiisi’ra Nabbawate gade araado assi’ra Intayre angayre maxaaffa assi’ra Hasiissannotewe mannu baalunkura.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minu konni giddo noori ma maati?

Maxaafa nabbambanni marre uurrinoonni bayicho badate wole kaajja- woraqata giddo worate ikkinnina maxaafu qoola era dihasiissanno Maxaafa nabbambanni marre uurrinoonni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Magaaru beetti anga hiitto asire uure noo?

Tini leleitano farisano mitimate ganiba yateni amonote mine maganonisa ayirisateni woyi farisidhani afanitanoha ikana farisidhano fariso magoanu ayirigira manu alibani farisidhani no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minnu minu aanna minaminoha maati yinnanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Uduunnu Kuni mama nooho? isinno ma maati?

Kuni leellanno kaameeli danisi hiittooho? Alba hiikka hige haranni nooha lawanno? Albiidi waalchisi mayira fananmino? Kaameelu taargi kiiro me'ete? Haranni nooti doogo hiittoote?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Suuqqe tini hiitto bayiichcho nootte? Maricho woroonnise?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manoottu kuri ma assanni noo? Badheenni hige noori maatti?

Kuni kaayiini kaameela ikkanna Kuni kaameelino kolishsho dana afirinoha ikkanna Konni kameeli aana duumo hocco worre heenooniha ikkana qole Koni kameeli aana borro boreesine henoonni

konne darga sidaamu manni woy sidaamunnihu jajjabbu geeri mittimmatenni fulte qeexaalu amanyoote assi'tanni nooha ikkanna, insano waajjo gaawubba uddidhe anga siqqo amaxxite nooreeti.

Umi qaali fiche ani kuleemmo Rosaanote dawaro huwattanno garinni marro marro qolte leellishshinsa mma n enna la e Umi qaali fiche ani.

daqiiqa Taqa Loonseemmo Taqa Looseemmo a Hanni qarqarinkera hee’ranohu Rosaano konni albaanni giraafete hornyaamu rosichi maatiro kulannoehu qiniishshi giddo worre sa’nummore ayeeti?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori murotenni afi'neemmo laalooti. tini laalo may horo uyiitannote? ayi horoonsirannote?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Batto hiittotte ? Maashinne maa loosanni noo?

Hatte yannara idayibbunna ilama sa anni dagginota ikkitinota anfe wolu meenti insa dukkise uurranno Hatte yannara idayibbunna ilama sa anni dagginota ikkitinota.

Tini inttanni sagale ikkitanna tenne sagale loonsoonihu budeenunni ikkanna Konni budeenira anaanni noohu quuphichcho ikkanna te sagale horono hude holate

kiironsa batinye ikkitanno manni noohu giddo roorenka qaaqquullu callu no insara albanni hige adawu agaraano giddo mittu kameelu mule uurre afoosi tu"ire no

Maashinubba maashinubbate yineemmoti duuchu daniti heedhanno mmaashinubba lowo geeshsha danchate maashinubba tini iima buubbe hadhe footo kayisse dagganno maashineeti yaate

Xaginaatehono ikko wole ogimmate ragaanni ogeeyye qorophote yineenna horoonsidhannore kula dandiinanni Xaginaatehono ikko wole ogimmate ragaanni ogeeyye qorophote yineenna horoonsidhannore.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori egenshiishshahonna giddora e'nanni waalchooti. egenshiishshu horo maati? kuni waalchu cufamironso fa'namirooti roore horo aannonkehu?

Wedelite beeto wonbarete aana ofolite danase daaminado umoho shaarbe usudhite amadinore guluchise aana worte mundee uyitani gonesera mundee harano beeti no.

Misile aana la’inannihanna huwattinoonniha Itophiyu malaatu afiinni xawisse Misile aana la’inannihanna huwattinoonniha Itophiyu malaatu afiinni xawisse Misile aana la’inannihanna huwattinoonniha.

Kunni manni maa assanni no? Kowicho mannu lowohu ganba yee nooha ikanna mayira fule uure no? Kunni manni mayi ayaanna ayirisanni no?

kuni doogo ka'anni afamanno uurinshi alatti cuukkote quchumira afamannoha ikkanna isino sidaamu qoqqowi giddo alatti cuukkote gashshootu biirot dargiseno alatti cuukkote hospitale mule afamanno.

Gobbate deerrinni diru giddo mite hinge ayirrinsanni togo budu uduunu kalqete leellinshanni kone kayinni leelishidhano daga imise budu giddo noore baalanka xinqite fushiteti.

Misilete aana leeltanonke haqicho lowontani jawa ikite doogote qacera kaasante uurite manaho harani higani daanohura caa`lateno ofolateno lowo horo uyitano.

Mannu addi addi ogimma hooronsire babbaxitinno e'o afiratte yee loosinno uduunichi aanoti addi addi horo sagale wodhe itatte lowo horo uyiitanno

tini misile leellishshannorichi awaashi baankeha egenshiishsha ikkanna tini baankeno uyiitanno horo maati yiniro adi'noommo birra suuqirate woy mooraanchu adhannonkekki gede massine maaxirate kaa'litannonketa yaate.

Shawa quchumi giddo muli barri kawa loonse gundonni booharanni baseti tene basera mariro mannu lowo foolishsho affireti higanohu kaameellano hakko masse uurrisirano.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

sidaamu dagga manni sidaamunnita budu udanno udire shoolu labalinna shoolu seenni uure afamanoha ikanna insara badheenni higge duucha haqqe afantanno.

beeto doogote aanna ikite uuritinno gari baxisanno kayinnila amaxitinno xili jajabbu maniha ikino daafira dibaxisannoho goowaho wodhitino fooxi kayinni bifinose.

Manchu beetti tenne alamera hee’ranno wote umosi babbaxxitno jaddonni, dhibbinninna woleno tenne labbanno jaddonni hojjinnino ikko mitteenni gargadha hasiissannosi, Kuri lamu maricho yaamantanno?

Mite basera maashine uurrinshe ise giddo waayinni karsiise bule dahatinotta linse giddo woreenna daabbo raise fushshittano tini maashine dabbo tini hirenna mannu hidhe ittanote.

tini maa xawissanno misileeti? mulese noori maati? hiissinannite ise? tini kultannori jawa quchumaari, kuni jawu quchumi mamaati? mamiichono lawe leellanno'ne?

Konninnino sao babbaxxitino atletiksete ispoorte qixxaawora techo geeshsha su’misi ka”anni hee’ranno Konninnino sao babbaxxitino atletiksete ispoorte qixxaawora techo geeshsha su’misi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori hodhishu kaameelaati kuni kaameeli basetenni base soorrira dandiineemmohu.

Hakkiinni sae roorenkanni Higgete Murto Amaale Mini miila ikkasi lowontanni yaachishshinosi Hayle Sillaase wolewa biiloonse soye paarlaamunni xeerti’ranno gede assinosi.

Kuri gobbuwa tenne qaafo adhitinohu mannu mitteenni xaadannowa lawishshaho, gambooshshu dargubbara, sagaletenna bunu minnara, loosunna rosu minnara, aggannori aggannokkire daaffannokki gedeeti.

Togoo xagga bisinketa dhibba gargadhate wolqa ledatenni dhibbu amadanonke ikki gede assitannonkereeti Togoo xagga bisinketa dhibba gargadhate wolqa ledatenni dhibbu.

Konninnino sao ilamate lii’lu giddooydi jawaante uyitannotenna meessa- neete aggaxxinanni gede assitanno wolqaati Konninnino sao ilamate lii’lu giddooydi jawaante uyitannotenna.

Lekkate koatte mannu hasiri garinni lekkasi bikkinni hidhe wodha faayyate, koiti koira ikka hooga dandiittano koatete quxure woyi kiiro ise giddo biifisira hasiisanonke yanna yanna agarre.

Tini aleenni la'neemoti hawulitete woyi sumudaho yine su'minanni woyi woshinanni. Tene hawulite woyi sumudda worannihu mitu manchi gobasira ikko heerano qooxxessira loosinotta woyi uuyinotta owanite la'ne reyiiro xaggeessi qaagisate woranni

Kuni albankeeni misilete leelanonkehu maalu mini manu hakkono itarano ikko minira adhe hare mine gafire itate yee hidhe harate horonsinani mineeti.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu sidaamu biroodikastingi korporeshiinete hedosi xawisanni illesira manaantsire wodhe badhesiinni biifadu bayeechi haanja hayiisso no

Borreessa Kuni rosi illachishannohu nabbabbanno woy guulcho la annohunni isayyote dana kaima assidhe borreessitanno gede assate aanaati Borreessa Kuni Borreessa.

Mittu manchi umisinni umisira heeshsho ayirrise agadhanno heesh- shote hee’nanni hee’rasira dandaanno Mittu manchi umisinni umisira heeshsho ayirrise agadhanno heesh-.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho jajjabbu geerii maa assanni nooikka goowaho uddirinohu mayraatikka

Kuni seenu uure noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana sidamuniha budu udune udire nootano anfemo insano biifenna sese noo

tee basera noohu babbaxxitino dani albaho ikko bisoho riqqinanni qiwaata heedhannowa ikkanna, mannu hasattosi garinni mare hidhe owaante afi'rannowaati, beettono angasera amadde no.

Lamalate Rosi Umo Co imma Barru Rosi Amado xaadinse nabbambiro Qaali suude Xaadisa injaannokkiho yaanno qaaleeti Lamalate Rosi Umo Co imma Barru.

Oosichi’ne mine loosara uynoonni loosira beeqqo asse; lawishshaho anna, ama woy wole maatete miilla qaali xa’mo assa, hasaawu borro qixxeessi’ra, hasaawa rosiisi’ra.

Kuni laneemmohu ispoortete qagiishsha ikkanna Konni qaagiishi aana boreesinooni boro kulttanno garinno uyiitano horonna rosiisanchchu aano aanamoshshe kulanoha ikkanna rosiisaanchu sumino sebsibeeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? mannu kiiro me'ette? mamiicho noo? hiitto ikke nooreetti?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Layinki misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire tittir- tine kulle Layinki misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire tittir- tine kulle Layinki misile.

Kuni manchi macca manchooti ko manchi macca manchcho ikinohu korkaatisinna loosisi sirbbaho kuni manchi lowo sirbba surbbinoha ikkanna xaa yaanara kaayiinni lubbotenni dino

Ikkino ayaana ayiirisate fulino manna lawano, hattono koni mani mite jado iilitanokki gede doogote tirafikeenna baxitino woliqa yine woshineemorinni agarantino

Ququmado shaana mannu baadiyyete hala'lado baattora ikko quchumate mineho badheeni loosire itta dandaano, xa kuni beettu dikkote shiqqishara asse loosire no gari baxisanoho lowo geeshsha.

Buru uduunnichinni kayise dikko shiqqa geeshsha lowo mannira loosu kaayyo shiqishshannohura Buru uduunnichinni kayise dikko shiqqa geeshsha lowo mannira loosu.

Konni uduunni horo maati? mayinni loonsanni? Konne uduune hiiko afi'nanni? Mamiicho loosame fulanno? Loosano manchi maa afirano? Bunshese maatiro kuli?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni uyini’ne xawishshi garinni aante noo xa’muwara gari dawaro doortine Itophiyu Malaatu afiinni dawarre.

Akimetenni layi’ne hajanjanninke xagicho hidha hasiissannonke gari dargi giddo sase xawisse Akimetenni layi’ne hajanjanninke xagicho hidha hasiissannonke gari dargi giddo.

tini misile maa xawisano? tini lalo hito asene horonsi'nanite? ise dana hitote? ise mayi anna woroni? didadoseni marichi no?tire nayi anna woroni? tirete ana marichi no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa xaanxxe woroonnihu leelanno? mayi giddo nooho?

lamu manni mimmitu mule uurrite mittu manchi hojjaameessunna, mittu manchi mereerimu, mitteenni ikkite leeltanno, hojjaameessu uddire noo uddano bulla koote ikkitano.

Konni woroonni noori bixxilluwa maxaafa hiittoonni qorowotenni amaxxa dandiinanniro hedo uyitanno- reeti Konni woroonni noori bixxilluwa maxaafa hiittoonni qorowotenni amaxxa.

Ledoteno, mitte mittente fooliishsho giddo ajanni ajeenna mittunna mittu aleenni ikkino malaatu afii amado shiqqino Ledoteno, mitte mittente fooliishsho giddo ajanni ajeenna.

Loossinanni Keere Haa ra aantete huuro ne naggi Danchaho Loossinanni Keere Haa ra aantete huuro ne naggi Loossinanni Keere Haa.

Konni wayi daadano waati. Kunni wayino iiminni dirano foonchoho yinne woshinnanni. Konni foonchi qooxeesira babbaxitino hayisote muronna haqe no. Tinni hayisono saadate sagaleeti.

Agatto tini hayxe xeense giire hakkoe waayi giddo worre iimaho sukkare worre coomano gede assinenna mannu jilu heerano woyte anganiho.

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa Biddissa Mule’ne noo rosaano ledo waaxo waaxo ikkitine aante shaete giddo shiqqinota qoonqote tuqqo xaadissinanni qaalla nabbabbe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? borronna loosu mittoho? hanni hiikko?

Kuni shiimu makiin doogote aana haranni nooha ikkanna isira ka'a higge lowot lamu goommi hodhishshuwa woy motore nna sasu goommiti (baajaaje) hadhanni no.

Hattono malaatu afii rosinino aleenni kullire agarranni Hattono malaatu afii rosinino aleenni kullire agarranni Hattono malaatu afii rosinino aleenni kullire.

Xawino’neikki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’neikki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’neikki malaati.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kunni mayi loosi mineetti? loosaminori maati? bayiichchu hiikkotti?

Tini misilete aana leeltani noonke manooti la`neemohu kuni ama`note mine ikanna ama`note mine farsasine faarsitara medirikete ka`e uurite nooti misilete leeltano.

cocobbete giddo afantannoti juice ikitanna tinni juice qixabannohu lowo garinii ikkana hatono qixeesate horonisinnannirinno baxano yaate lawishshaho awukaadotenni, buritukaanetenni, muuzeteniina apiletenni qixaabara dandiitanno.

Lawishshaho, xagisi’nanni uurrinshiwa, industiretenna faabrik- kate, laaboratorete, kemikaale loonsanni darga, w k l Lawishshaho, xagisi’nanni uurrinshiwa, industiretenna faabrik- kate, laaboratorete, kemikaale loonsanni darga, w k l.

kuri la'neemeri mannotu babbaxxinno gummate laalo cancante anganni widira soorite addi addi sagale ledo hurbaateho shiqqino sagaleti. jawa horo uyitanno.

kowiicho leellannni noori hiito kaamerinni haa'noonni misileeti ? kunu mule leellannohu kuulu hiittooho ullaydi maa lawanno ? mannu afanno gede assate yine loonsoonnireeti kuri

Egennaa misa yaa egenno bowirsa ikkite mite mite hedo rakke rahotenni affaranno ooso xunsonsa seekkite amaxxite qoxxisama dandiitanno gede assate Egennaa misa.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni bunu xorshshine he'noonnihu kolishshu leelanni nooe

Qorophote yineemmo wote mittu mittunku annu annu deerrinni umonke so’rotenninna jaddotenni agadhate assineemmo, hee’neemmo, inteem- mo, uddi’neemmo, jajjanna wole hasiissanno tajuwa wodhineemmonna amaxxineemmo gara lainohunni assineemmo qorowo lainoha amaddan-.

Quchumu xure ishinawe foole gane ba"anokki gede mootimma jawa injo kalaqanni no base basetenni tini xa ollu baalunni hanse gamba assine hunara mite base haa'ne ha'nanni hee'noonni ishineti.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kunni haqu maaho kalano? kirosi me"ete? muulesi marichi n?bayichisi hittoho?

Kalqete daga giddo meyaati boco amadanno yine ammannanni Kalqete daga giddo meyaati boco amadanno yine ammannanni Kalqete daga giddo meyaati.

Isayyo Borreessa Biddissa Tenne fooliishsho giddo layinki lamala giddo isayyo borreessate rosira qixxeessi’rootto borro konni woroonni shiqqino buuxote safaraano la’anni qolte taashshite mucci assite borreessi.

doogo tini baadiyyete ollaa labbanota ikkitanna, tenne doogo aana kaameelu harannotenso di harannotero afootto? hoowe tini haqqunni hoonboonniti mayiinnite ?

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? manoottu kuri maa udidhe uuritte nooreti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu kunni ayiitti? Mayi ledo noo? mama uure noo? maa assanni nooho?

Baanata, be’ro hakkiicho uwino sina boci’ri? Kiirote giddo layinki gufora sinna noose? Shiqqino kiiro gufo afidhino? Shiqqino kiiro giddo shoolki gufora aanchito hiittenneeti?

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri Toophiyu lekkate kaase kilawe gaamo xawissanno.

Kitaare horoonsinanihu addi addi baseraati horoonsinanni basenno kaaliiqqa ayiirinsaniwa ikko hakiini saenno babbaxitinno sirbu baseraati iae uyiitano huuro lowontta danchate

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni la’ini niwaawe wodanchitini garinni aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni dawarre Itophiyu.

Abbebe olompikete heewisamara qixxaawote aana hee’re lekka dhi- wame rosiisi’ra agurirono heewote beeqqe kilo meetire geesh- sha beeqqe haakkiinni Maammo Woldeha eeggatena jawaati yee fulinohu diro gobbaraati.

Tenne basera leelano seeninna labbali ganba yee noo basera mimitinsa ledo ganba yee loosani noori maati angasanni amadde noori maati

minnu kinchunni seekine biifinse minoonniho konni minniti horosi dishiimate manchi Beeti galara hahja asse mi'nninoho nafariranno higge moichu daanoki gedde hooweno kinchunni seeke hoopinno.

Rosaano konne roso ha’runsatenni mitte mittente fooliishshonni doorante fultino qara malaatta rosiisi’ratenni malaatu afii dandoonsanna egennonsa bowirsi’ransa agarranni Rosaano konne.

Doogote hodhishshu basera mommodo kalaqantanokki gede assite agartano ollu qoriqorano tene qorqorano mootimma seekkite irko assitunsaro faayya lawanoe anera kurira baxxitino kaa'lo heedhunsaro yaate geeshshira.

Mannu mininni ikko gatisinni afirire shiimadare gamba asse adhe dikko abbe babbade faface hiranni eo afirano doogo daddalutta tene baxoommo.

gobbankera addi addi gashshaano gashshite sainoha ikkanna insa giddo mitto ikkinohu hayiile sillaase ofollanno base wondogennetete noota albiidoseno biifinse loonsoonnite

egenshiishshu kuni maa xawisannoho? kunni egenshiishsha aana nooti kaameelu misile maayira worroonnite? konni egenshiishshinni mannu mayi horo afirannoro afootto ati?

shota agatto giddo mitte ikkitinota huuncammete laalo aganni mannu dancha gede biiffanno basera ofolle hattono barcimma biifinse loonseenna jawa fano no

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamalara nabbawate shiqqino niwaawe huuro fushshitinikki, mommoddo nookkiha qoonqote woffinatenna gottinate agartine borrote malaatta worroonni garinni hojji hojjinni rakkine suwissine nabbabbe.

Tenne uurrinshu- wanni daga beeqqitanno loosi loosamasinni dancha soorro leeltanni Tenne uurrinshu- wanni daga beeqqitanno loosi loosamasinni dancha soorro leeltanni.

Tinni daabote gido woroonni qaamato asinne loonsoonni gara lae mayi tenne sagale ittola yee lowo geesha halchoomo tenne sagale babbaxitino muronni loonsoonnite.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro way boodu foonchu kubbanni noohu leelanno yaatte

Yinni beetto angase gidu laallo hanqafe no. Tinni gidu loollo mannu itate horoonsiranote. Konni gidi su'ma no qamadete yinne woshinnanni.

Manchu beetti bushshu hoshooshama gargadhanno doogga giddo mittu mullicho baattora haqqa kayisatenniiti Manchu beetti bushshu hoshooshama gargadhanno doogga giddo mittu.

Kuni lainnanni malaatu etiyophiwu brodikasting copporetion yamamannoha babaxitinno mashalaqquwa gobbankera ikkinore woy kalaqaminnore haaro coy ikko sa'noha mannaho oddo ikko wolere iillinshshanni uurinshshati.

Kuri lainanniri saadatewinni afi'neemmo ado fabriku giddora essine mooshine woy buko assine babbaxino uduunnichi giddo worre cunfe mannaho shiqinshanni gara ikkanna, togo assa ma horo uyitanno?

beetto dancha gede biifinse loonsooni faashine uddidhe mannu albaanni albira higge hadhanni leellishshanni no badheseenni lowo manni ofolle no yaate

Suwise Nabbawa yaa nabbawate taashshe hasi noonni rankenni suwise nabbawate dandooti Suwise Nabbawa yaa nabbawate taashshe hasi noonni Suwise Nabbawa.

Tiini miisle loowonta loowo hooro uuyitano miixashoo ekkitana tiinino yaana aabitno technologenni loonsonitee looso loosirate daanchanna yaana daanchu gaarinii hooronsinantte.

Beettu lowonnitanni kolishirinoha ikanna kunni Beeti budinnisa woyi seerinsa garinni mitte udanonno naffa udirikinni goowahono eleele lawannoricho kiretenni lonsoonha wodhe sammotenno waajo hocco usudhe afamanno..

konni albaanni Loossinanni batinyisaanonna deerrisaano kiiro hattono mimmiti ne su mi ledaano ronse sa noommoti ledo hasaabbinanni Qolleete Godo le qaangannite.

Xaphoomunni, ayee manchino xagicho lainohunni huwata noosihu xagga akimetenni uyinanni amaalenna hajajo agadhine garunni horoonsi’num moro lowo horo noonsataati, kalqete gobbuwa daa”atate golira illacha tugganno gede assitino?

kuri aleenni borreessinoommo godo le giddonni mitte Loossinanni ki nera baxissanno neta doorre kuri aleenni borreessinoommo kuri aleenni borreessinoommo godo.

Bubbe woy wayi konne hoshoosham- ino bushsha haadhe harate wolqa ajjunsaro sayikkihu bushshu giddo higa kalaqantanno Bubbe woy wayi konne.

Oosichi’ne mine loosara uynoonni loosira beeqqo asse; lawishshaho anna, ama woy wole maatete miilla qaali xa’mo assa, hasaawu borro qixxeessi’ra, hasaawa rosiisi’ra.

Qaallate Egenno Qaallate Addaarro Woy Gurcho Fiche gaamora qaalla gaamora addaarro fiche afidhino qaalla ledo fiixoonse Qaallate Egenno Qaallate Addaarro.

Kunninni saeno, loosi’nanni baatto horote gobbaanni assatenni sagalete qarra kalaqanno Kunninni saeno, loosi’nanni baatto horote gobbaanni assatenni sagalete qarra kalaqanno.

Tinni illete leelitanni nooti miyaa beettoti tinni Beetto lamente kice ragaani shoole shoole bicame wodhitino hakiino sa'eena hinkose fante osolitani no.

Tini maashinete tenne maashine roorenkanni horoonsi'nannihu umme worroonn kinna woy bushsha ikko shaafa hoqooqqe woy cu''mite haadhe wolu kaameelira hogowate.

Assoote Niwaawe Konni woroonni wogate uduunne lainohunni shiqqino niwaawe rosi- isaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitine har- unse Assoote Niwaawe.

Shiima kaameela oofanni noohu oofaanchu giddo odolle nooha ikkanna kaameelu badheenni noo baaychi muuze kiilote bikkine hirranni baseeti qoleno wole laalonna gummano.

Yannitte xagga loosantannohu mu’rotenni afi’nannihunni, shiimmaadda lubbuwanni afi’nannihunni, baaru giddo heedhanno kalaqamanninna saa datenni afi’nannihunniti, Msile aana la’inannihu daa”ataano halchishannohu maricho?

Kuni addi addi ogimate horoonisine loonsooni mixxasho ,midaancho jawanu aanoti addi addi horo mannu sagale loosire itatte lowo horo aano

tee baatto iima afamanno bayichi babbaxxino dani uduunnicho uddi're ha'ranni nooha ikkanna, bayichuno kobilisitoonnetenni loonsoonniwa ikkanna, albasiinni hige lowo ijaara loonsoonniwa hattono, muleenni qorqqorote huxxi no.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori wolqa allaalannoho kuni su'masi maati yinanni? annonketi horo mageeta labbanno'ne.

La ini danchaho kayinni aantete noo coy fooliishsho giddo noo loossinnore shiqishshanno gurda ledo la no La ini La ini.

Dadalo tini misilete aana leeltano beeto dadalu daafira kayise kultani nooha ikkana dadalu daafira maa maa kultani nooha lawano`ne hani?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tini lwltawo laalo mayi aana no?meu daniti no?

Konninni kainohunni, xaa yannara lowo geeshsha mannaho adhaminoha ikkenna lowo manni baxinoha ikke noota konni ragira assinoonni xiinxallo leellishshanno Konninni.

Kuni malaati “faayya” nna “galaxxeemmo”yitanno lame malaatta ledo lawannon baxxanno gede assitannonsa korkaatta Itophiyu malaatu afiinni xawisse, Wogate uduuni dagoomitte horo noonsa yinanni wote mayyaate?

mannu kuni mayii daafira ofolle hasaawanna qonce haa'noonni misileeti tini? kuni manni uddirino uddano hiittee daga xawissanno? hattono amaaru afiinni borreessante noo borro mayiitannote?

Isayyo Borreessa Biddissa Konni woroonni shiqino giraafete qiniishshi giddo umi barra shiqqino niwaaweta qara hedo xaphi assite fanu dargira borreessi.

Yini meeyaa beetto ikkitanna tini beettono aggase Gotti asiite nooha ikkanna qoleno laayiinkki anggani uddidhini uddano amadde nooha ikkanna qoleno waajjo uduunne udidhe no

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Sidaamu baandeera amadinori lamu labballi leeltanoe.

dancha uduunne uddidhe biiffe ofoltino beetto buna xorshitanni mulese duucha uduunne worte daabbo buna xeensanniha hattono haanja uduunne wodhitinote yaate

Bushshu hoshooshamara noosi qeecha Itophiyu malaatu afiinni harancho xawishsha shiqishshe Bushshu hoshooshamara noosi qeecha Itophiyu malaatu afiinni harancho xawishsha shiqishshe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kaameela mamicho nooreetti? Maa asittanni nootte?

ko darga mannu mittimmatenni fule losamanni noo loosubba towaanyo assanni nooha ikkanna, ko bayichono masimarunni darroonni doogora way wo'me noota hattono, sabbitino doogoti.

Sayikki misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire xaw- isse Sayikki misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire xaw- isse Sayikki misile la’ini gedensaanni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro angate ga'ninanni saate leeltanni no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Lawishsha Bale ba’nannite Heme qachinketi Umbay ka’nannite Barrunni agurre Hashshuy ba’nannite He’mihu shotona Hanni waajji heme Hemenna qonxolu Badhete hosanno Tenne kiirote gufo giddo xuruurroonniri kaimunna jeefote aanchitooti.

Insano vaytaamine pirootiine Looseemmo kaarbohaydireete shiilla coomunna zayte woluno kuri lawannoreeti Insano vaytaamine pirootiine Insano vaytaamine pirootiine Looseemmo kaarbohaydireete shiilla.

sidaamunitti lowonta biifanno woyi baxisanno sagalle yaa teneeti kolisho gereere giddo addo afanitannoha ikanna tenne addoni qaame intannitino gidunni qixeesinooniti gafumate yinannitenni qaafanni.

Looseemmo Loossinanni qaallannita borqaallate fiche hansanni gara konni albaanni rosanke umo assitine qaalla qaangannite Looseemmo Loossinanni qaallannita borqaallate fiche hansanni.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni shiqi’ne rosira uyini’ne lawishshi garinni affinoonnita qubbichu fidale kamahohoroonsi’ratenni malaatta rosiisaanchi’nera Itophiyu laatu afiinni leellishshe, konne malaateeti?

bayichu lowonta baxisannoha ikanna konni bayiichi mereero mannotu hadhanni noori lelitanno kuri manootinno tenne haanja murro kadukinni mereeronni higge suutunni ikitte sa'ani no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuri kiiro me'e ikkanno? me'e danna affirinno? su'ma maatti yinnanni?

Misile aana la’inihu jaddo agadhinanni koffiya wodhineemmo qarqara xawisse Misile aana la’inihu jaddo agadhinanni koffiya wodhineemmo qarqara xawisse Misile aana.

Kuni maala'lisanno kalaqamaati. Konne kalaqmanna qooxeessa la'nanni woyte lowontanni waagishanno. Leellanni moohu qole baattote giddonni iibbilunni ka'nohunni fulanno baattote giddo noo kalaqamu giiraati.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beetto tinni maa udidhe? Mama heedhe? maa loosanni noo?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori dubbu saada ikkitanna su'mansa maati yinanni? insa afantannohu mama lawanno'ne?

Kunino yaa bushshu kalaqa- manna bushshu hoshooshama taalo ikkansannino roorsite lowo mu’rora mu’rate dancha kaayyo kalaqqanno Kunino yaa bushshu kalaqa-.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori ko"attete tini ko"atte may horo afidhino? ise ayi horoonsiranno? loosantannohu mamaati?

Kuni dikiran woyi hiraninna hidhanni noo manni hammate leelano darigati konne dargano duuchuricino leelanowati insano kameeluwao laawanorino konne dargano afamano?

Kuni babaxino danini sagalimate woxinaniri woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana kurino kororimu, waajo qimame, siqonna wolereno hamatare afirate dargati?

kuni dodaanchi gobbasi ayyimma leellidhate kalqete deerrinni heewote dodanshora jawaantete dodatenni gobbasi ayyimaha maleete xawisino jawaata dodaanchoti. jawaata gobbasi baxxilaanchoti.